Atye ka neno jang yat ma tino tino ma tye ki potgi iye ki dong jang yat ma ditteni atye ka neno kic akwaja odukke iye nyo ogure iye madit.